Inzu inkade iye gamabati isi bawaka ikala infumbufu ni'mali ilimo ikateni jimilyango jibili jigukile. Inzu iyi ilimo ikala iye iye naluboka mugati iliyo ni bunyasi antulo lubabatila kwidigini kumukono gugwila kumwinyelezi.